Innde nde min andiri ɗum hanju on karas minɗo yakkaɗum non ɗum ɗo lota waɗa ɗum ha nyamdu nyamdu ɗum hauti e marori nƴebbe.,nden bo ɗum ɗo ta'aɗum non waɗa alkama nyama ɗum ɗo hauta e goɗɗum fere-fere amma ko min ɓura andirgo ɗum ni kanjum on himɓe ɗo hetta yakka ɗum keccum min ɗo wi'a ɗum bo karas.

Ɗu hayre wiyate bana, woɓɓe wiyandu atiru ladde, woɓɓe bo e wiyandu baba ladde ndewu, du ɗo tawe e ladde haire hunde kallundu nden bon du e wara innu adama.

Ɗo ɗum jaru kaniki'en ɗo naftira ngam watuki kare kutinirde maɓɓe, toh ɓe jahan kuɗe, ɓe hocingani gaɗo mofti kala ko anduɗa fu ngam man ɓe wola haje goɗɗum ha sera, ɗo ɗum hosirki kare maɓɓe ɗum ɓe ngatta ha nder ngam fa'ii babal kuɗe maɓɓe.

Ndu emi wiya ɗum Mbogru e ndu tawe e nder ladde nde ɓuri yeduki bo'e nanta dabbaji ko larani Mbana, Nyiwa nden bo ndu kalluga masin ngam e ɗum nyama innu adama to ni ndi tawi ndu hebi innu adama e fesi.

Ɗo ɗum kare le"ce to ɗeɓɓo ɓangai ɓe ɗon waɗina mo le"ce ,ngam ɗum ɗoggina pawne suɗu ,ngam ɗum wallina mo hakkilo mako ,nɗen ɓo ngam o wala ɗow leso ngon hanko e goriko ɓangiɗo mo.

Ɗo ɗum fubro e faɗo ja nasma rewɓe e naftira e faɗo e fomre ngam bo ha dogginki pawne maɓɓe fo ɓe njalɗira ɓangle ko jahale maɓɓe goɗe to ɓe ngaɗan do wakki fumre nden e ma faɗo ngon ɓe ɗo fawnoti.